Niriba m-be kuliɡa puuni n-zaŋ binyɛhiri tim kuliɡa maa ni binyɛhiri maa nyɛla zaɣ' sabila ka shɛba ʒe bɛ nyaaŋa ka ye liiɡa piɛla ka ɡbubi lɛm bɛ zuɣusaa ka tihi mini mɔri n-ɡili ba

binyahari m-be bongonima ni n tamya kodu leemu moongu gonda shɛŋa yili yilila zuɣusaa ka bɛ zaŋ li niŋ laŋa ni shɛŋa nyɛla zaɣ' ʒehi ka shɛŋa nyɛ zaɣ' dozim

niriba anahi n-ʒi duu puuni ka teebuli za bɛ tooni ka bukunima pa teebuli maa zuɣu ni kopunima ka yino gbubi buku o nuu ni n-zaŋ bini ni o sabi di puuni ka binyɛhari tam bɛ luɣili zuɣu ka bini maa tamya ka di kotomsi ŋmani kaakaachi laasabu

Paɣa n ʒiya ka kurifooti ʒɛ o luɣuli zuɣu ka o zaŋ duɣu tam dizuɣu ka teebuli ʒɛ o tooni ka o zaŋ tahapoŋ mini gbambili tam ka gbubi chɛriga o nuuni ka ʒi n tabi Dikpuni o yɛla liiga ka liiga maa ka zaɣ dozim mini zaɣ nuɣso ni zaɣ piɛlli gabi di puuni

niriba m-be diɛma diɛmbu shee n-wari waa ka yino chana ka ye liiga piɛlli ka so jinjam ka di gabi ka yino ʒe o luɣili zuɣu ka yiɣi zuɣusaa ka ye liiga piɛlli ka so jinjam ka di gabigabi ka niriba ayi ʒaya ka yino ye liiga dozim ka zaɣ' vakahili gabi din ni ka o so jinjam sabinli ka yiya mini tihi gili ba

Niraba n ʒiya ka shab ʒi zuɣusaa ka so yɛ liiga ka di nyɛ zaɣ nuɣso ka paɣa bɛ bi ni ka wori waa ka so ʒi tiŋa ka o zabiri nyɛ zab sabila ka bi gbubi lunsi ka so yɛ liiga ka di nyɛ zaɣ vakaɣali ka zaɣ ʒiɛhi gabi di puuni ka yino yɛ liiga ka di nyɛ zaɣ ʒiɛ ka zaɣ dozik bɛ gbunni ka zaɣ sabinli gabi di puuni bi ʒila tingbanni ka tingbani maa mii nyɛ mori

Niriba n ziya ka paɣi ziya ka kuhira ka gbubi bia ka bi zi chɛchɛ zuɣu ka moto do toŋa ka so zɛ Zuɣusaa n ŋmariba foto ka so kuriya ka gbubi o puli ka tabi o duni ka kuhira ka bihi ayi zɛ bi luɣili zuɣu ka ŋmari foto ka yiɛ liiga ka di yɛ liiga dozim ka yɛɣi baaji nima.

Niriba n-chana ka gbubi taabo ka bɛ zaŋ zahim m-pa di zuɣu ka yino be bɛ nyaaŋa ka ye leega dɔzim ka sɔ jinjɛm sabinli ka so ye chinchini leega m-be bɛ nyaaŋa n-kanina ka tihi mini ya gili ba.

Salo m-be yiya ni ni loorinima sunsuuni loorinima maa shɛŋa nyɛla zaɣ' ʒɛhi ka tihi gili ba ni jirammisanima gili ba loorinima shɛŋa nyɛla zaɣ' ʒɛhi zaɣ' vakaha ni zaɣ' piɛla ka ninsalinima maa shɛba ye liiga piɛla ni liiga ʒɛhi bɛ ni

Niraba n bɛ yili dundoŋ ni ka yino chimdi achomo pai puuni ka gaɣali ʒɛ o luɣuli zuɣu ka o gbubi chɛrigi maa o nuuni gaɣali maa nyɛla zaɣ dozim ka so gbubi bia o nuuni ka zaŋ o nuu tim o nyaɣani bi ʒila dundoli ni ka piɛɣu tam kuriga zuɣu ka nyɛ piɛɣu maa zaɣ dozim n nyɛli ka tahali pili taba di baayi

Paɣaba ni dabba n ʒɛya ka zahama ʒɛ gbambihi ni bi tooni ka yino gbubili o nuuni ka gbambili maa nyɛ zaɣ nuɣso ka zahama bɛ di puuni o yɛla liiga ka liiga maa nyɛ zaɣ dozim ka bobgi pa o boɣu zuɣu ka nyɛ zaɣ ʒiɛ ka dabba maa bɛ ŋarim maa puuni n gbahari zahama maa yirina ka so tabi ŋarim maa ka tabi o jirili kayɛ liiga ʒiɛ

Lora nim n maɣasi maɣasi do palli nangbani kpaŋa ka shɛli bɛ palli zuɣu n chɛna din bɛ palli zuɣu chɛni maa nyɛla zaɣ ʒiɛ ka bi zaŋ tani ka di nyɛ zaɣ nuɣso n pilili ka shɛli bɛ palli yaɣali chɛna ka nyɛ loori piɛla ka niraba ayi bɛ di sunsuuni

Doo n ʒɛ shitoɣu ni ka binyahari tamtam o tooni ka kolba nim bɛ di puuni o nyaɣala baaji o nuuni ka zaŋ liiga n pa o boɣu zuɣu ka di nyɛ zaɣ dozim ka kolba nim tamtam o nyaanga o ʒɛla bin dundoli ni

Niraba n ʒɛya bi ʒɛla boɣali ni n gbiri kom ka so ʒɛ zuɣusaa ka yɛ liiga sabinli ka so yɛ liiga ka di nyɛ zaɣ vakaɣali ka zaɣ dozim gabi di puuni ka so kuriya ka yɛ liiga piɛlli ka tihi ni mori n sa giliba ka mashin tam kpalaŋ zuɣu

niriba ayi n-za mɔɣuni ka gbubi malfanima bɛ zala mɔri ni ka mɔri maa nyɛ zaɣ' vakaha laasabu ka bɛ ʒi kuɣisi zuɣu ka yino zaŋ o nuu pa o gbali zuɣu ka mihi o nini ni

Bihi ata n-ʒi dundɔŋ puuni bɛ ʒila kuɣu zuɣu ka yino ʒi bia maa naba zuɣu zaɣ’ kurili sani maa bi ye liiga ka gaɣili tam bɛ luɣili zuɣu gaɣili maa nyɛla zaɣ’ dozim ka yino maa zaŋ o zuɣu n-silim ka piri namda ka namda maa nyɛ zaɣ’ dozim